Wo le dɔwɔƒɔ le adzale wɔwɔ srɔ̃m. ta wotso adzalewo ƒoƒu. Nyɔnuwo wo le dɔ srɔ̃m, ame aɖewo do awu, ame aɖewo ɖo nu ɖe asi, ame aɖewo bla ta, ame aɖewo mebla ta o. teƒea katã nye kɔla dzi kple gbemu.

… wole edɔ sesẽ ɖe wɔ abe xɔtutu ene eye wole gakpo gã aɖe dzi. Wole ɖewo he abet seen ene eye ameawoa woanɔ abe ŋutsu woame ewo.

Amewo le yameŋudzeƒe. Wonɔ anyi ɖe zikpidzi. Wokɔ woƒe baagiwo ɖo zikpiwo dzi. Nyɔnu ɖeka nɔanyi ɖe ŋgɔ kɔ vi kpa. Teƒeɛ wolea, ele ashi kalaa.

Ame gbogbo ɖewo le etsia to. Ame ɖewo le etsia dzi le akro ku. Wodo awu yelo, ame ɖe tsi do awu blu. Wole etsia.,.......

Ame ene nɔ anyi ɖe ekplɔ̃ ŋu. Nyɔnu eve, ŋutsu eve. Wole tii nom. Wole asem ka wole nu kom. Wodo awu ʋe. Ame ɖeka do awuuu abe piŋki. Woɖɔ gaŋkui. Seƒoƒo le teƒeɛ.

… gã aɖe me, amewo le nu ƒlem, wotsɔ kekeviwo le enuwo ɖe kɔ ɖe me. Amewo ɖɔ nosmas. Wole nuwo tutu, exɔ me katã nye atsi kala, gakpo kpl nuwo le teƒee.

Amidzraƒe amewo le line me woɖo galɔnwo, wole ami dze kɔɖe me. Gakpowo, exɔ yime wole exɔ le lɔbɔɔ eye exɔti yie le ɖ'asia enye, ele yɛlo kɔla exɔ kɔkɔ. Ayame wɔ basaa ɖe.

Ɖewo le hehe xɔ le teƒea, wodo awu dzẽ, wole ɖoɖo tɔxɛ nu eye wole nu fiawo.

Amewo le yameŋu me, ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa, wonɔ anyi, ŋutsu ɖeka ɖɔ kuku, yameŋua me le blu kple white ƒe nɔnɔme me, ame ɖeka do awu blu nɔ anyi ɖe ŋgɔgbe ɖɔ gaŋkui.

Nyɔnuwo kɔ enu ɖo ɖe ta, ame ɖewo tsɛ nɔ anyi ɖe wo tɔ wogbɔ, ame ɖewo kɔ agba, wole tsatsam le asia me. Ambrer… aaer xexiwo le teƒee, exɔ yelo, woɖo asi katin kple nuwo ɖe asie me.